Faandu lekki on ɗo ɓewatiɗi lekki ha derman. Lekki wati haa der man bo nangan temere jego e cappan e joi, lekki woni hee nder fandu ɗo mai himɓe ɗo yara ngam nyawo.